Rage ƙiba tana da matuƙar amfani sosai ga rayuwar ɗan’Adam saboda ita ƙiba ta kasance haɗarin, haɗari ga cututuka da dama irin cututka, irin su hawan jini da ciwon sugar da dai sauransu. Cututkan da suka shafi zuciya da kuma kwakwalwa suna afkuwa ne saboda ƙiba ta yi yawa ada, ana tunani idan aka rage ƙiba tana da hatsari amma yanzu an fi so ne zarafin da aka samu a rage ƙiba cikin hanzarci, ana bin hanyoyi da dama wajen rage ƙiba. Hanya ta farko da ake bi ta kasance ne rage kalorin abincin da ake ci a wuri guda, wannan kalorin ana so ya yi ƙasa da dubu ɗaya, hanya ta biye da ita ta kasance ne yawaita motsa jiki irin wa’anda aka amince da su a ma’aikatan lafiya. Hanya ta biye da ita kuma ta kasance ne a yawaita yin azumin akai-akai irin wannan azumin ya ƙunshi cin abinci na tsawon sa’o’i takwas sannan kuma a yi azumi na sa’oi goma sha shida. Wanda ke buƙatar ya rage ƙibarsa a taƙaice cikin sauƙi yana buƙatar ya siya sikelen gwada nauyinsa wanda za ya nuna masa ko akwai ƙari ko akwai raguwa wajen nauyinsa, yana kuma buƙatar ya sake cin abinci wanda aka sarafa shi, yawaita cin abinci da suka ƙunshi kayan itatuwa da kuma ganyayeki, abincin da suke gina jiki irin su kwai kifi da nama.

Sanyi na jiki yana tsananta ma rayuwan duk wanda auko da shi yana iya hana mutum gudanar da rayuwansa na kulla yaumin duk wanda ya kamu da sanyin jiki burinsa ne ya warke da suri ya kuma rayuwarsa na kullon, din samun cin nasaran haka ya kamata me ciwo ya nemi isashshen hutu ya kwanta ya yi barci ya kuma huta. Yana da kyau me ciwon sanyi ya nemi ɗimin jiki wato cire kansa daga wurin sanyi ko kuma wurin ƙaruwan sanyi haka ya nema mayafi ko lilliɓi ko kuma bargo ya rataya jikinsa domin ya ƙara ɗimin jikinsa. Shan ruwa me ɗumi ya kasance abu me kyau da kuma abu me anfani wajen ƙara rashin ruwa da sanyi na jiki ke jayowa. Shi ruwan nan zai iya kasancewa ruwan ‘ya’yan itatuwa ne na marmari ko kuma ruwan sha zalla idan akai anfani da wa’yannan abubuwa za a rage tsanancin sauri za kuma a ƙara saurin warkewa da kamawa, rayuwa da harkokin duniya ta kulla yaumin wanda sanyi ya tsananta ko ya hana samu.

Yankewan jiki ko kuma saɓewam fata sun kasance raunika ko kuma haɗarurrukan da suke yawan afkuwa a yau da kullon cikin gudanar da rayuwan ɗan’Adam. Kamar yadda sunayensu suke a ambace shi yankewa ya kasance raunin da ya shafi fatar jiki gabakiɗaya, sannan ita saɓewan fata ta kasance ƙugewa ko kuma fitan shinfiɗa mafi sama ta farko ta fata, idan ɗaya daga cikinsu ya afku taimkaon gaggawa na farko yana da mautuƙar anfani. Wannan taimakaon ta ƙunshi wanke wurin ciwon ko raunin sannan a sanya masa tsunma me kyau na asibiti, a danne ko a matse wurin ciwon ba tare da ƙarfi sosai ba sannan sai a ɗaga wurin ciwon sama hakan zai iya tsayar da yoyan jini, hakazalika ya ƙara shigan cuta ta jini cikin ciwon wannan yana iya ƙara saurin warkewan ciwon da kansa. Idan za a yi taimako na gaggawa na farko yana da kyau a sa sabuwan safan hannu ta asibiti, mara lafiya zai iya danne wajen raunin ciwon nasa da siririyan faran ƙyalle me kyau ta asibiti ya yi anfani da ita ya kare wajen ciwon nasa ko nata. Mara lafiya zai iya ɗaga hannu ko wurin ciwon nasa sama idan an gama wake ciwo za a iya anfani da ruwan sifirit na asibiti, wanke ciwon na biyu, a bar shi ya bushe sannan sai a rufe da sabon farin ƙyallen ciwo na asibiti.

A duk faɗin duniya akan sami mutane wanda ba su da halli ko makwanci ta dalilin rashin ƙarfin ginawa ko na siyansa da kuma rashin sa saboda gobara ko wata jaraban ƙalubale da ta afko masu, ire-iren mutanen nan suna buƙatan godunmuwa ta gaggawa tare da samar musu makwanci cikin hanzarci, ɗaya daga cikin hanyoyin da ake taimakawa shi ne samar musu bukkoki a cikin bukarnan ya zamanto da ɗumi fiye da waje shi ya sa ake anfani da ita a lokutan sanyi musanamn cikin mutane marasa muhalli akwai wadda take iya ɗaukan mutum ɗaya kawai. Akwai kuma me ɗaukan mutane biyu an yi su ne da na’urai masu sanyaya ɗumin cikin ya zamantu daidai da yanda jiki yak eso duk lokuta. Ana iya anfani da ita cikin nagartanta har na tsawan dare kwana dubu shabiyu kuma idan za a kafa ta yana da kyau a ƙeɓe mata wuri na musanman, kafa ta ko gina ta ba ya ɗaukan lokuta sosai yana ɗaukan daƙiƙo kaɗan ne idan lokutan sanyi suka wuce a rushe ta cikin tsari sannan amayar da ita wurin da za a ai mata feshi, a kashe duk cuta kafin a adana ta don anfani da gaba.

Mace mai juna biyu tana buƙatar ta zamanto mai la’akari da fahimtar abubuwa da dama da suka shafi lafiyar ta da na juna biyun ta. Akwai abubuwa da dama da duk mace mai juna biyu ya kamata a ce ta yi la’akari da su kafin naƙudar ta ta fara ko ta haihu. Da farko dai da zaran an yi zaton cewa akwai juna biyu sai a nemi zuwa wurin ƙwararrun likitoci na mata na haihuwa don a samu tabbacin hakan. A wurin likitocin nan za a yi gwaje-gwajen na fitsari da na jini har da na hoton mara don su bada tabbacin cewa eh akwai juna biyu. Idan za a yi tafiyan nan sai a tafi da masaniyar yanayin yin al’ada na mata na wata, wato a san ranar da ta fara kuma da ranar da ta ɗauke idan akwai magungunan da ake sha ma za a tafi da su. Sannan sai a tafi da masaniyar ciwukan da aka yi a da ko kuma ciwukan da suka yi tasiri irin ‘yan uwan juna irin su ciwon hawan jini da na siga da sauran su. Bayan haka kuma sai gwajin awo, a wajen awo ana fahimtar da mace mai juna biyu akan amfanin lafiyar ta da na abin cikin ta. Idan ciki ma ya yi nisa akan so a zo da mai gida a matsayin abokin rako saboda a rinƙa masu bayani tare. Ana koyar da mata ne a wurin awo hanyoyin da ake shayarwa masu inganci na zamani, ana koya masu yadda za su rinƙa sanin sabbin hutu, ana faɗa masu ire-iren abincin da za su rinƙa ci masu gina jiki da na juna biyu masu kare garkuwan juna biyu kuma ana fahimtar da su yadda ciwon naƙuda ta ke farawa harkazalika yadda ake lura da jariri ko jaririya idan an haihu. A ƙarshe dai duk mace mai juna biyu in ta je wajen awo tana zamanto da cewa ta zama a cikin shiri mai kyau kamin haihuwar ta ta fara. Ana iya ziyartar ɗakin kwantar da mata ko ɗakin haihuwa saboda samun ƙarin bayani kamin haihuwa. Idan naƙuda ta fara akwai abubuwan da ake gani a cikin mata don a san cewa sun fara, na ɗaya ruwa zai iya fashewa, za a iya samun matsanancin ciwon mara ko na baya sannan za a iya ganin majina mai jini-jini tana fita ta gaba. Idan aka samu ɗaya daga cikin wannan sai a hanzarta a ɗibi kayayyakin da aka ɗiba aka bayar aka siya daga asibiti a tafi don haihuwa ta gabato.

Duk lokacin da rashin lafiya ta afkowa mutum wurinsa ne ya samu ganin ƙwararren likita don samu warkaswa, amma akwai ƙalubalai da dama da suke tattare da zuwa asibiti don ganin likita, irinsu rashin kuɗin sufurin hawa don zuwa asibiti, lokutan da ake ɓatawa a asibiti kamin a ga likita, ko kuma ƙarancin isasshen lokaci tare da likita da sauransu. Ta dalilin haka ne aka yi ƙungiyoyin da suke kawo kulawa har gida. Ƙungiyar tana ƙunshe da malaman asibiti da suke da damar kawo binciken lafiya har gida. Babu wani ƙarin farashi ko bambancin kashe-kashen kuɗi da na asibiti. Acikin dubin su malaman suna iya yin magungunan da ake sha, ciwowukan da aka yi da ko kuma wa'inda suka yi tasiri cikin 'yan'uwan juna. Duk ana iya yin irin wa'annan tambayoyin da ana iya yin gwaje-gwajen ma har na jini wanda za a tura sakamakon, sakamako zuwa ga asibiti don likita ya ƙara bayani. Wannan hanyar samar da binciken lafiya har gida tana da matuƙar amfani wajen samar da marasa lafiya da isasshen lokacin bayanin rashin lafiyar su ba tare da sun samu tsananci ba.

Ciwon ƙanjamau ya kasance ɗaya daga cikin ciwukan da ake kamuwa da su ta wajen saduwar mace da namiji idan suna jima’i. Ko-da-yake ana iya kamuwa da wannan cutar ta wa’in su hanyoyin kamar hanyar jini ko kuma hanyar haihuwa. A ta dalilin haka ne aka yi hanyoyi da dama don a rage yaɗuwar cutan nan musamman wacce take yaɗuwa ta wajen saduwa ko jima’i. Kwararon roba wanda namiji ko mace ke sakawa kamin saduwa ta kasance ɗaya daga cikin hanyoyin kariyar nan. Namiji ya kan saka ta a azzakarin sa mace kuma a farjin ta. Wannan robar tana bada kariyar ɗaukar ciki a matsayin ta na hanyar tazarar iyali, sannan kuma tana bada kariyar yaɗuwar cututtukan da ake kamuwa da su a wajen jima’i irin su ƙanjamau, da ciwukan sanyi na jima’i. Yana da kyau a rinƙa yi ma abokiya ko abokin saduwa bayanin amfanin roba nan don tana don ta haka ne za a samu raguwar cututtukan nan da ake kamuwa da su irin su ƙanjamau. Yana da kyau dai a yi bayani a tattauna a san hanyoyin da za a bi don a ringa tanadar su kamin duk jima’in ko kamin duk saduwa.

Zubar jini ta hanci wanda aka fi sani a Hausance da suna haɓo ya kasance abin la’akari da buƙatar taimakon gaggawa a gida. Faɗuwa ko naushi ko bugewa suna iya zama sanadiyyarsa, a waɗansu lokuta yana iya faruwa kawai haka nan kaitsaye ba tar da wata masaniyar dalilin zubarsu ba. Da zarar aka ga jini yana zuba ta hanci ko da mene ne dalilin zubarsa, ya kamata a ba da taimakon gaggawa a gida. Da farko dai yana da kyau a kwantar wa da mara lafiyar hankalinsa a nemo masa kujera a bashi ko a ba ta ta zauna, sai a sunkuyar da kanshi ko kanta gaba, hakan yana hana su haɗiyar jininsu ta baki ko maƙoshinsu, sai a basu ƙyalle mai kyau su goge hancinsu, sai a sa su su mursuna hancinsu da yatsun hannunsu don kare yoyon jinin. Wannan mursuna ana so ya kai har tsawon lokutan mintuna goma, idan akwai wata ƙanƙara mai danyi ko ruwa mai sanyi za a iya ɗaurawa a saman hancinsu. Duk waɗannan hanyoyin suna taimakawa wajen rage ko tsayar da zuban jinin, idan aka yi haka ammma jinin bai tsaya ba sai a hanzarta wurin likita a asibiti don a samu isasshen taimako cikin hanzarci.

Annobar gobarar wuta ta kasance ɗaya daga cikin bala’o’i na halitta ko ɗan’adam wanda ke iya haifar da asarar rayuka da dukiyoyi. Yana da kyau a ko’ina aka iske ta a yi ƙoƙarin kiran jami’ai masu kasha gobarar wuta a gaggauce. Ita gobarar wutar tana iya farawa daga wajen gida ko kuma daga cikin gida. Da farko dai idan daga wajen gida ta fara bayan an yi waya an sanar da jami’ai masu kashe gobarar sai a tsaya a cikin gida a kulle ƙofofi da taga, idan akwai hanyar kashe iskar gas da ke cikin gida sai a neme ta a kashe a hanzarce. A samo jiƙaƙƙun tsummokai a toshe ƙarƙashin ƙofofi da taguna sannan sai a tsaya a wajen taga inda za a iya hango mutum daga waje don bada taimako idan masu bada taimako sun ƙaraso. Na biyu idan wutar daga cikin ɗaki ta fara ko daga cikin gida ta fara sai a hanzarta a nemo jiƙaƙƙun tsummokai don a yi ƙoƙarin kashe wutar da su. Idan akwai hanyar kashe inda wutar ta fara sai a fara daga nan, idan akwai na’urar kashe wuta ta estinguisher sai a yi amfani da ita a hanzarce a cire duk wani abu mai rai da ke cikin ɗakin sannan a jira jami’an tsaro su ƙaraso idan wutar ta fi ƙarfin kashewar.

Zazzaɓin cizon sauro ya kasance ɗaya cikin biyar na cututtuka masu sanadiyyar mutuwar yara ‘yan ƙasa da shekara biyar. A Najeriya hukumar lafiya ta ɗinkin duniya ga baki ɗaya mai suna WHO acikin binciken ta ta ce kusan ‘ya’ya dubu ɗari biyu da saba’in ne ke mutuwa a ta dalilin cutar cizon sauro duk shekara. Wannan ko ya yi dai-dai da kashi ɗaya cikin uku na duk ‘ya’ya dake mutuwa a duk faɗin Afirka daga cutar. Amma da taimakon ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da haɗin kai gwamnatin Najeriya, Najeriya ta ɗau hanyar cin nasara da cutar. Wa’annan ƙungiyoyi suna ba da magunguna na bature musamman wanda ake kira coatem da yake matuƙar taimako a wajen kawar da cutan nan. Ƙungiyoyin nan suna ƙoƙarin samar da isassun magungunonin nan a sauƙaƙe a duk lungu da saƙo na Najeriya. Suna koyar da jami’ai a ƙauyuka yanda za su gane cutar kamar alamai da ake gani irinsu zazzaɓi, ciwon kai, ciwon gaɓoɓi, ciwon ciki da amai har da fizge-fizge na yara. Suna koyar da su kuma alamai da ake gani wa’anda suke buƙata a kai mutum asibiti. An koyar da jami’an nan yanda za su dinga ba da magungunoni acikin gaggawa, duk ana haka ne saboda a rage tsanantar cutar cutar ciwon cizon sauro da illar da take har ga mutuwa.

Cutar ƙwayan cizon sauro. Ko da yake ta kasance cuta mai masifa a ƙasashen arewacin sahara irin su Najeriya, ta kasance cutar da duk duniya take la'akari da ita. Najeriya bisa ga rahotanin kimiyan lafiya ta duniya wanda aka fi sani da WHO a turance, tayi nuni da cewa har kusan kashi arba’in cikin ɗari ne na yara da kuma kashi ashirin a cikin kashi ɗari na mata suke mutuwa a ta dalilin cutar. Ta dalilin haka ne ma'ikatan ɗakin gwaje gwaje da binciken cutar su ka ƙara ƙwazo wajan nemo hanyoyi da za su sauƙaƙar da gano asalin cutar da kuma gwajinta. A can da ana amfani da na’ura ta binciken kimiya wanda ke ba idanuwa damar ganin ƙananan abubuwa da ido baya iya ganin su, Irin su ƙwayan cutar da a kafi sani a turance da plasmodium. Ita wannan na'ura tana da ƙalubale tattare da ita da ke jinkirtar da gano binciken cutar cikin hanzari. Irin tsadar na'uran, wahalan kulawa da ita, amfanin da take yi, da wutan lantarki, da kuma basiran da iya amafani da ita na'uran. Amma yanzu cikin sauƙaƙe ma'ikatan bincike sun gano wata na'ura da ta yi nasaran da ƙalubalen nan. Wannan zai saukar da yawaicin mutuwa da cutar ke kawo wa a ta dalilin rashin gano cutar cikin hanzari.

Yana da kyau muhinmanci da ake ba lafiya jiki a kuma rinƙa ba lafiyar ƙwaƙwalwa da hankali. Lafiyar ƙwaƙwalwa da hankali ta ƙunshi yanda za a lura da tunani, yanda za a lura da hankali da kuma yanda za a lura da motsin zuciya. Ita wannan lafiyar ita za ta taimaka wajan yanda za mu iya jure ƙalubalan rayuwa, mu kuma raya zumuntakan mu, rayuwar mu ta yau da kullum, ƙarfin cin nasarorin burinmu a rayuwa da kuma zama cikin murna da farin ciki. Ko da yake zai iya yuwuwa abu mai wuya lura da lafiyar hankali da ƙwaƙwalwa, amma ba hakan take ba idan aka samu ƙwararun ma'aikatan lafiya hankali da ƙwaƙwalwa za ai cin nasara da haka wajan samun lokuta da za a yi bayani a kuma samu amsoshi masu gamsuwa wanda za su taimaka wajan samun ishashshen lafiyar hankali da ƙwaƙwalwa. Kamar yanda ake cin nasara idan aka je wajan likitocin da ke lura da lafiyar jiki, haka nan ma ake ci nasara in aka je wajan ma'aikatan nan. Mu lura da lafiyar ƙwaƙwalwa da hankali don mu samu farin cikin rayuwa da annashuwa.

Rashin lafiya tunani hankali da kwakwalwa ba kamar rashin lafiyar jiki ba ce, tana da wuyar fahimta da kuma ganewa a cikin mutane a wurin ayyukan mu. Al’umma da dama suna rayuwarsu tattare da ita amma gane wance da wance ke ɗauke da ita ze iya zama abu me wuya tunda ba abun da ake ganewa ba ne ta wajen rasin lafiyar jiki ko kuma alamun da suke nuna haka, domin wannan ciwon lafiyan ta tunani da hankali da kwakwalwa za ta iya haifar da hatsarurruka musamman wajen kasuwanci da ma’aikata, idan ba a mai da hankali ba wajen waɗanda ke kame da ita, wani lokaci ɗan yunƙurin tattaunawa da kasa kunnuwa da abokan aiki da ziyartansu ko a wurin aiki ko a gida sun isa a gano marasa lafiyan nan, a kuma ba su taimako. Yana da kyau mu ba da fifiko da abokan aiki waɗanda suke yawan yin shiru ko zama cikin damuwa ko rashin kuzari ko bacin rai waɗannan duk alamu ne da suke nuna cewa akwai rashin lafiyar tunani da hankali da kwakwalwa, yana da kyau a taimaka musu saboda a kare rayukanmu da kuma na ayyukan mu.

A halin yanzu na zamanin mu an ƙaddamar da wata sabuwar hanya ta kawo kiwon lafiya domin magance masalolin dake tatare da zuwa asibiti don samun kulawan lafiya. An gabatar da sabbin motocin kiwon lafiya na tafi da gidanka domin sauƙaƙawa da kuma samun kiwon lafiya da maganin da kowa da kowa a duk faɗin al’umma. Waɗanan motocin na zamani ba wai kawai asibitoci ne a kan taya don ado ba, an ƙera su ne don kawo muhimmin ayyukan kiwon lafiya kai tsaye zuwa anguwanin mu cikin sauƙaƙe. Su motocin nan za su ba da duk wasu hidimomin kiwon lafiya da ake samu a manyan asibitoci. Amma wannan karan ana yin su ne a tafi da gidanka akan hanya mafi muhimmanci kuma cikin unguwanin jama'a. Waɗanan motocin za su taimaka wajan magance masalolin kiwon lafiya musamman wacce annoban korona ta ƙara bayana su, har da wasu matsalolin da suka wuce haka ma. Za su kasance don hidimta ma dukan jama'a, ma su gida da marasa gida, tsofafi da yara, tare da tabbatar da cewa waɗannan motocin wata hanya ce ta kawo cigaba da kiwon lafiya a duk faɗin duniya. Ana n sa ran waɗanan motocin za su hidima ga jama'a ga baki ɗaya da raya al’umma mu gabaki ɗaya.

Cin abinci mai inganci ta hanyan daidaita nau'oin abinci da cin su daidai da kima yana da mahimmanci don lafiya, girma da kuma kariya daga cututuka. Abincin gina jiki suna gina ƙwayoyin jikunan mu ne daga ƙashi zuwa tsoka, fata har gashi. Abincin fruiting yana ɗaya daga cikin mahimmanci abinci gina jiki wanda ke ƙunshe da amino acid, wasu daga cikin su ma jiki bai iya sarrafa su da kansa, don samun inganciyar lafiya dole ne a samu wa'innan fruiting daga abinci kamar su nama, kifi, ƙwai, wake, gyaɗa da hatsi adadin protein da ake buƙata kowace rana yana dogara ne da shekaru da kuma yawaicin aikin mutun. Abincin carbohydrates su ne baban tushen abinci masu ba da kuzari ga jiki musanman ga ƙwaƙwalwa. Kuma suna taimaka wa wajan kare jiki daga cututuka. Mafi kyawawan ire irensu sun haɗa da hatsi, kayan lambu, ‘ya’yan itatuwa, doya da ayaba. Amma sarrafafun gari da duk wani abinci da ake ƙara masu siga ba su cika zama masu lafiya sosai ba. Abinci fats wanda aka fi sani da abinci masu kitse ko mai suna da muhimmanci ga jiki da da cewa ana yawancin kallan su a matsayin abinci marasa kyau. Suna taimakawa wajan shanye vitamin, da mu'adanai, haɗewan jini, gina ƙwayoyin jikin da motsin tsoka, kalan na su unsaturated kamar su omega 3, da omega6 suna inganta inganta aikin ƙwaƙwalwa, su na daidaita siga a jini, suna rage haɗarin ciwon zuciya, ciwon sikari, na nau'i na biyu da sauran cuttutuka. Ana samun su daga kifi da man gyaɗa, da kayan lambu. Ya kamata a guji irin su transfered fat acid gabaki ɗaya kuma a rage cin su saturated fat da a ke samu daga man shanu, ko jan nama, ko madarar ice cream. Haka nan vitamin su ne muhimman sinadarai da ake buƙata a ɗan ƙallilan saboda su daidaita gaɓoɓin jiki, su rage hadarin cuttutuka da sauran su.

Abinci mai gina jiki yana da muhinmanci sosai. Abinci mai gina jiki yana nazarin yanda abinci da abin sha ke shafan jikin mu. Yana duba yanda abubuwa gina jiki a cikin abinci ke shafan ƙwayoyin jikin mu da gaɓoɓin jiki da yanda wannan ke tasiri ga lafiyar mu gaba ki ɗaya. Akwai abubuwan gina jiki da jikin mu ke buƙata don yi aikin yanda ya kamata a cikin abinci ciki har da su carbohydrate, fat na mai, protein, Vitamin da ma’adanai. Don samun wa'innan abubuwan gina jiki masu muhimmanci yana da kyau mu ci abinci daban daban lokacin da muka ci abinci jikin mu yana safaran abubuwa gina jiki daga cikin abinci domin yi aiki da su. Amma dole ne a samu daidaituwa a cikin kima domin amfani mai kyau. Misali ya kamata mu ci carbohydrate fiye da protein don tabatar da cewa ƙwayoyin jikin mu suna samun ishashshen kuzari don yin aiki yanda ya kamata. Idan muka ci carbohydrate da yawa jikin mu zai adana su a matsayin mai kuma zamu ƙara nauyi. Idan kuma muka ci carbohydrate ƙasa da yanda ya kamata ƙwayoyin jikin mu ba za su samu ishashen kuzari don yin aiki yanda ya kamata ba. Protein yana da muhimmanci don gina gyara ƙwayoyin jiki, haka nan yana taimakawa wajan samar da sinadari enzymes da hormones. Idan ba mu samu ishashan protein ba, jikin mu zai fara lalata tsokan jiki don samun protein. Wannan yana iya haifar da raunana da gajiya har da cututtuka. Fat na mai suna da muhimmanci don yin wasu aiyyuka a jikin mu suna taimaka wajan ƙarfafa gaɓoɓin jiki da riƙe mu da ɗumi haka nan suma suna samar da kuzari da kuma taimakawa wajan shi Vitamin da ke cikin mai idan ba mu samu ishashen fat ba za mu iya samun fata ko gashi mu ga su bushe ko su faɗi. Vitamin sunan da mahinmanci don jikin mu ya yi aikin yanda ya kamata, suna taimakawa wajan kariya ga ƙwayoyin jiki daga lalacewa da kuma samar da hormones idan bamu samu ishashen vitamin ba zamu iya fuskanta gajiya ya raunan da matsalar rashin lafiya. Ma'adanai suma suna da muhinmanci dan jikin mu yai aiki yanda ya kamata suna taimakawa wajan sarrafa ruwan jiki da kuma samar da enzymes. Idan bamu samu ishashen ma'adanai ba za mu iya fuskantar matsaloli kamar a saran ƙashi, da ƙaranci jini a jiki. Saboda haka abinci mai ginan jiki yana da muhinmanci saboda dalilai da dama. Zai iya shafar lafiyar jiki ta hanyar taimaka wa wajan kiyaye nauyi mai kyau, samun kuzari da aiyyuka yau da kullun da kuma gujewa cucuttuka.

Daga lokacin da aka haife mu tsufa yana fara shafarmu, muhalli da wurin zama da abunci suna sa jikinmu ya tsofa a hankali. Masana kimiya sun gano cewa tsufa yana faruwa ne a sakamakon canje-canjen ƙwayoyin halitta da cikinmu ke fuskanta. Alal misali garkuwar jiki tana canzawa daga mayar da martani zuwa cututtuka na nan take zuwa haifar da martani mai kunburi mai tsanani a ɗaukar lokaci. Sannan kuma telemiles ƙananan ɓangarorin kariya a cikin DNA suna raguwa da lokaci wanda yake haifar da raunin kwayoyin halitta. Wannan yan rage ikon jikinmu na shawo kan matsaloli. Kuma idan lalacewa ta kai matsayi taki, gaɓoɓin jiki suna daina aiki yadda ya kamata wanda yake haddasar da raguwar lafiyarmu. Tun daga kuruciya, alamomin tsufa suna bayyana. Misali a matasa ana ita jin sautina masu karfi a kunne sudani da ƙwaƙwalwa suna fara raguwa bayan shekara ashirin, kashi yana raunana a talatin, haihuwar msta tana raunana shekara talatin da biyar. Hangen ido ma na raguwa bayan shekara talitin da biyar. Gashi yana fara kaura da fari ko furfura tun daga shekara talatin zuwa arbain. Bayan shekaru hamsin kuma tsufa yana zama bayyananne kuma yana haddasa cututtuka. Duk da cewa ba a samu hanyar dakatar da tsufa ba, ana iya kula da lafiya da ingantattun hanyoyi wasu abubuwa kamar na gado masu suna genetics ba za a iya canza su ba amma ana iya rage hadarin tsufa ta hanyar rage haɗari tsufa ta hanyar ƙyauwawan halaye masu ƙyau irinsu motsa jiki da cin abinci mai gina jiki. Motsa jiki yana taimakawa wajen rage kiba inganta bacci da walwala da kuma hana cututtuka. Abinci mai ƙyau kamar kayan lambu, ya'yan itatuwa hatsi wake da nama marasa kitse suna da amafani wajen rage ciwon sukari, hawan jini, kiba, ciwon gaɓoɓi ,cutar sankara suna da amfani wajen rage sukari hawan jini, kiba, ciwon gaɓoɓi cutar sankara da ciwon zuciya. Haka kuma sunadarai masu amfanii kamar karac noite kayan lambu masu launin ja suna kara idanuwanmun. Calcium yana ƙarfafa kashi vitamin B na kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, flavinoit na na inganta lafiyar zuciya. A ƙarshe na da damar inganta lafiyarsa da yin canji da inga ta lafiya ba ya da iyaka kuma ba a latti a duk lokacin da aka fara yana da amfani.

A lokacin ciki jariri yana buƙatar sinadarin gina jiki daga mahifiyarsa don girma da haɓaka ta dalilin haka ne yake da mahimmanci mace mai juna biyu ta ci abinci mai ƙyau daga rukuni daban-daban na ire-iren abincin da ake da su. Mata masu ciki suna buƙatar kari ma'adanai irin su calcium da iron da folit fon haka ana shawartar shan vitamins namasu juna biyu. Haka zalika a lokacin da aka ɗauka ciki sannan ma har bayan haihuwa. Haka nan akwai wasu kwayoyin sinadarai da ake bayarwa masu taimakawa wajen haɓakar ƙwaƙwalwa na jariri. Mata masu ciki bai kamta su riƙa saha madaba ba ko ruwan ya'yan itatuwa da ba a tace ba suna iya ƙunsar ƙwayoyin cuta masu illa ga lafiyar junansu duk sun zama dole a dafa su sosai kafin a ci. Nama ja da kwai suma dole ne a gasa su har su yi duhu kamun a ci. Ana shawartar mata da su tsakaita cin kifaye madu yawan sinadarai na Mercury kamar whitetuner kuma bai kamata su ci kifin da ba a dafa shi ba. Yana da ƙyau a yawaita shan ruwa don yana da mahimmanci sosai. Mata masu ciki ya kamata a kalla su sha kofi sha biyu ne na a rana. Ana kuma shawartar a takaita shan cafin zuwa har mile gram ɗari biyu a riƙa yin amfani da atficial amma ba a so a takaita yin amafani da su. A watanni uku na farko babu ƙarin adadin kuzari na kalori da ake buƙata. Amma a watanni uku na biyu ana buƙatar har kalori karin darin uku da arba'in, a watanni uku na biyu ko na ƙarshe ana buƙatar har wajen dari huɗu da hamsin. Motsa jiki shi ma yana da matuƙar amfani ga duk mata masu juna biyu saia. Yi shawara da likitocin haihuwa ƙwararru don a san wacce irin motsajiki ya kamata a yi. Lafiyar juna biyu ya rataya ne a hannun ire-iren rayuwar da mace mai juna biyu take yi.

Jan jini na ɗaya daga cikin ayyukan da ake yi a asibiti ko ɗakin gwaje-gwajen a asibiti yana da ƙyau idan za a yi jan jini na gwaje-gwajen ana buƙatar shiri mai ƙyau kamar su tsafta ƙwarewa janjinin kayan aikin jan jini da da ingantaccen fasaha don tabbatar lafiyar wanda za a ja masa jini. Farko dai tsafta da shiri sai a wanke hannu ana amfani da ruwan sanitizer a gaban mara lafiy don ya tabbatar da cewa an yi hakan. Sai a saka safar hannu din gujewa kamuwa da cututtuka. Sannan sai a tanadi kayana aiki kamar su igiyar ɗaure hannu na tonicare da bandeji auduga da barasar wanke ciwo ta alcohol spirit a turance. Sannan a dauko bututun jini wanda aka rubuta sunan mara lafiya a kai da alluar. Na biyu shi ne shiri da zaɓen wurin saka alluran, idan aka gano ninda ake so a ja jini sai a saka igiyar tonicate a wurin a daure don jiniya mai ƙyau ta fito. Sai tsaftace wurin da za saka barasa da wurin allurar da barasa, sannan a bar shinya ɗan bushe kaɗan kamun a sa allurar. Na gaba shi ne tsarin ciro jini idanz a a yi hakan sai a haɗa allurar ciro jini sannan a saka allurar cikin jijiyar a hankali sannan a tabbatar da an kafe ta yadda ya kamata. Sai a ciro jini ɗin cikin bututu da aka tanada kar da abar tonicate fiye da daƙiƙa sittin don gujewa matsalar sanza yanayin sam furin jini. Idan an gama sai a fitar da allura a danna wurin allurar da auduga na ɗan daƙiƙu kaɗan idan akwai bandeji za a iya ɗaurawa bisa wurin.

Cutar shan-inna wata cuta ce mai lahani da ke hadasar da shanyewan gaɓoɓi, an rage yawaitanta sosai a duniya ta hanyan rigakafi ne har kusan kaso casa’in daga cikin ɗari tun daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da takwas. B illiyoyin rayuka sun tsira kuma an cece dubban yara daga shanyewan jiki na har abada duk saboda ikon alluran rigakafin nan duk da haka har yanzu ba a gama yaƙi da cutar ba, mabuɗin kawar da cutan shan-inna baga ɗaya shi ne tabbatar da cewa kowanne yaro duk inda yake ya samu rigakafin nan. Kanfanin rigafin yana kan ƙa’idan cewa ya zamo wajibi a kan kowa ya kare yara daga wannan cutan, aikin ya haɗa da jami’an lafiya shuwagabannin al’umma da iyaye duk suna takarawan gani wajen kare yaɗuwan cutan nan, domin tabbatar da ingancin rigakafin dole ne a adana magungunan nan na alluran da zafin da ya dace wanda haka shi ne ze sa magungunan su zamanto cikin ƙarfinsu don yin aiki ƙungiyoyin rigakafi suna tafiya ba dare ba rana ta cikin ƙauyuka har haye kogina da shiga sassan dake da wahalan shiga domin cin ma burin haka, ayyukan ba wai kawai a cibiyoyin kiwon lafiya ba ne kawai har a ma suna bi gida da gida suna sa alamu a ƙofofi domin nuna cewa an kai ziyarta da gida sannan ana nuna yin alamar a yatsun yara don nuna cewa sun karɓi rigakafi waɗannan alamun su ne suke nuna cewa any i rigakafi ga yaro a anguwa ko al’umma a iyakokin ƙasashe. Jami’an rigakafi suna dakatar da matafiya domin tabbatar da cewa yara sun samu wannan alluran kariyan. Hanya mafi dacewa don kawar da cutar shan-inna su ne haɗin kai, kwazo da jajircewa, rigakafi ba wai magani ba ne kawai alƙawari ne na rayuwa me lafiya na rayuwa mai lafiya makoma na manyan gobe wato yara dan hanyan haɗa kai za a iya tabbata da cewa an kawar da cuta shan-inna gabakiɗaya a duk faɗin duniya ba tare da barazanarta ba kuma.

Asibiti wuri ne na warkewa kuma inda ma'aikatan lafiya ke kokarin taimakawa marasa lafiya su murmure su ji matsaloli. Duk da haka bincike yana nuni da cewa wasu sassan duniya har sama da kashi goma na cikin marasa lafiya dake kwance a asibiti suna kamuwa da wata cutar da ba ta alaƙa da abin da ya kawonsu ko aka kwantar da su don kulawa. Waɗannan cututtuka na iya uin tsanani suna iya jinkintarwa har ma su zama barazana ga rayuwa masu ziyartar asibiti ko ta wace dalili suma suna iya kamuwa da cutan nan da ba su zo da ita ba. Ƙyaƙƙyawar labari shi ne ana iya hana wannan cututtuka. Hanya mafi sauƙi kuma mafi inganci don rage haɗari kamuwa da cututtuka a asibiti ita ce wanke hannuwa da ƙyau, tsaftace hannu yana hana yaduwar ƙwayoyin cuta masu haɗari, marasa lafiya baƙi da ma'aikatan lafiya duk suna da rawar da za su taka don hana yaduwar cuttuttuka a matsayinka ko matsayinki na mara lafiya kuna da haƙƙin tabbatar da cewa duk wanda zai taɓa ka ko taba ka ciki har da likita ko nurse ko malaman asibiti 'yan uwa duk ya kamata su tsaftace hannayensu ta wajen wanke hannayensu kamin su taɓa ka ko su taɓa ki

Kula da hakuri bai tsaya kawai gogewa da da amfani da daurin hakori ba, guge hakora sau biyu a rana amfani da da hakori sau ɗaya a rana da cin abinci mai lafiya suna da mahimmaci wajen kiyayen lafiyar haƙora da dasashi. Duk da wannan kulawar a gida da wadu lokuta ba sa isa sai an zuyarcu likitan haƙori saboda matuƙar mahimmancin yin haka ga lafiyar dan Adam. Likita yana iya gano ciki da ɓacin haƙori ya gano ciwon dasashi har ma da ciwon daji na baki wato cututtukn da za su iya tasowa ba tare da an san da su ba. Tsaftace baki da likitan haƙori ko mai tsaftace haƙori yake yi uana cire datti a wuraren da goge hakora da daurin haƙora ba su iya kaiwa. Ziyartar likitan haƙori a kai a kai ba don lafiyar haƙori ba ne kawai, har ta cututtukan da ciwon haƙori yake iya sandiyarsu. Baya ga lafiyar hakora lafiyar baki tana da alaƙa da lafiyar jiki baki ɗaya. Rashin kula da haƙori yana da nasaba da ciwon zuciya da viwon siga da sauran matsalolin rashin lafiya. Kula da hakora da dasashi ba wainkawai don murmushi ba ne. Amma don kare lafiyar jiki ne gabaki ɗaya. Saboda haka yana da ƙyau a rika ziyarta wanke haƙora akai a kai.

Sauro na haddasarr da yaɗuwar cututtuka daban-daban ga mutane. Waɗannan cututtukan sun haɗa da maleria da cutar dange da zazzabin cutar gunya da xutar zika da sauransu. Saboda haka ana daukar sauro a matsayinsu na masu yaɗar da cuttuttuka. Ɗaya daga cikin hanyoyin hana yaɗuwar cututtuka shi ne kashe sauro masu yaɗar da cutar fannin kiwon lafiya. Wannan hanya tana da suna wato hana yaɗuwar cututtuka ta hanyar kawar da masu yaɗar da su. Daya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su don hana yaɗuwar sauro shi ne feshin magani kaari na insecticide da turanci. Idan muka duba yadda maganin ƙwari ke aiki a cikin sauro, daga ɓangaren ilimi na halittu na biology za mu ga cewa ya fi tasiri ne a kan tsokokin tashi na fuka-fukan sauro, wannan tskoki ne ke sarrafa motsin fuka-fukan saurayen kuma wannan tsokoki suna ƙarƙashin ikon jijiyoyi na neurons a turance, domin samun cikakken fahimta waɗannan jijiyo na neurons suna aikawa da sakonni ne daga jijiya zuwa wata jijiya. Wannan sakon ne ke haifar da su cikin tsokokin isan maganin ƙwari ya hana isar da sakwannin da ya kamata. Hakan zai haddasa hargitsin jijiyoyin wanda zai sa su yi aiki fiye da kima kamar yadda ya kamata har sauro ya mutu.

Ttaftace bacci yana nufin kyawawan ɗabi’u da dai dai natsuwan muhalli domin samun bacci mai kyau da kuma lafiya jiki kamar yadda rashin tsaftace bacci yana iya haddadar da ciwon rashin barci wanda insommiyta yana haddasar da gajiyar jiki, raunin garkuwan jiki da matsalolin lafiya masu zani tsanani yin aiki da kyawawan dabi’a na bacci ze tabbatar da cewa jiki da kwakwalwa suna samun hutun da ya dace domin suyi ayyukan su yadda ya kamata. Muhinmin matakai don tsaftace bacci sun ƙunshi na ɗaya daitaita lokacin bacci wato kwantawa da tashi a lokaci guda kowace rana, yin ayyuka dake sanya natsuwa kafun bacci irin su karanta litattafai da yin adu’o’i na inganta muhallin bacci irin su kwanciya a ɗaki mai duhu kuma me ɗan sanyi tare da katifa me shinfiɗa me kyau. Na huɗu guje ma anfani da na’urori kafun bacci kaman su waya ko talabijin ko komfuyuta har na mintina talatin zuwa sittin kafun kwanciya. Na biyar kuma kula da abincin da abin da ake sha kafun a kwanta wato a ku ji shan abinci me nauyi da shan shayi me kafen ko barasa kafun bacci. Na shida kuma shi ne yin aiki da jiki ko na exercise wato yin motsi da jiki yana taimakawa bacci amma ka da a yi aiki ko wannan exercise me tsanani da daddare. Na bakwai shi ne rage damuwa, tashin hakali a na iya yin haka ta yin addu’a da numfashi me zurfi ko tunani me kyau. Na takwas shi ne gujewa yin bacci da rana me kyau idan ana buƙatan a yi bacci me kyau da cikin dare ka da a wuce minti ashirin ko talatin a baccin rana. Na tara shi ne neman shawarwari wurin likitoci idan aka ɗau matsalar bacci, idan matsalar bacci ta ci gaba likita ze iya yin bayani ko ya ba da shawarwari don kawo taimako don samun bacci mai kyau baya ga kyautata wa ingancin bacci yin amfani da tsaftar bacci yana ƙara ƙarfin tunani, kwanciyan hankali da lafiya gabakiɗaya, idan mutum yana samun ishashen bacci yana da ƙarfi da ƙarfin jikinsa da kwarewar aikinsa bugu da ƙari barci me kyau yana hana cututtuka masu tsanani kamar cutar zuciya da cutar zuciya tsaftar bacci yana da mahinmaci kamar tsaftace jiki ta hanyan yin ƙanan soye-soye. A cikin ɗabi’u da muhalli mutum ze ya samun hutu me kyau da ƙarin kuzari da ingantaccen aiki da lafiyarsa a yau da kullum.

Tsaftace muhalli na nufin kiyaye tsafta a cikin muhallinmu da wuraran taruwar jama'a don inganta lafiya da hana yaɗuwar cututtuka. Gurare kamar su makarantu da hotel da wajen cin abinci da mashaya da cinema da bayan ɗaki, da wuraren wanka su kasance cikin tsafta domin kariyar rayuwar al'umma gaba ɗaya. Kiyaye tsafta na da matuƙar mahimmanci kuma hakkin kowa da kowa ne ya ba da gudummawarsa wajen tsaftace muhalli da hana yaɗuwar cututtuka. Rashin tasfta a wajen taruwar jama'a na haifar da tarar da datti da yake janyo cututtuka yana yawaita kwari da suke da kyankyasai, yana gurɓatar da abinci da ruwan sha, don haka dole ne a ɗauki matakan kiyaye tsafta domin kare lafiyar al'umma. Wasu daga cikin hanyoyin da Za a bi don cin nasarar haka sun ƙunshi da farko dole ne a zubar da shara yadda ya kamata a kuma rufe ta da kwandon shara mai murfi don hana yaɗuwar cututtuka ana buƙatar a rufe magunar ruwa tare da yin feshi da ruwan toka domin hana warin datti ko yaɗuwar cuttuttuka. A guji shan ruwan da bai da tabbas saboda yana iya haddasar da cututtuka kamar su kawalara da zazzabin taifot. Abkncin da ake ci a waje dole ne a tabbatar da ana kiyaye tsafta a yayin da ake sarrafa shi duk abincin da ake saidawa ya kamata rufe shi da ƙyau don kare shi daga ƙwari ko ƙazanta ko kofi ko kwanon sha tsokulq da kwanon abinci dole ne a wanke su da ruwa mai zafi da sabulu don kashe kwayoyin cuta. Wasu ƙwari da dabbobin suna haddasar da yaɗuwar cututtuka a tsakanin mutane dole ne a dauki mataki na hana yaɗuwarsu. Kiyayen tsftace muhalli da tsafta yana da matuƙar mahimmanci wajen jama'a da hana yaɗuwar cututtuka. Kowa yana da rawar da zai taka faga matakin mutun zuwa ga iyali da alumma har zuwa hukumomin gwamnati. Tsafta ba zaɓi ba ce, wajibi ce don raya da ingantar da rayuwar al'umma gaba ɗaya.

lafiyar tunani tana da muhimmanci kamar lafiyar jiki indan muka kula da ita zamu ji dadi mu kasance masu babban rabo kuma mifi zama da shiryawa don fiskantar ƙalubalen rayuwa bincike ya gano hanyoyi guda biyar masu sauki amma masu ƙarfi da su iya inganta lafiyar tunani da jindadin rayuwar mu wadanna sune hanyoyi guda biyar na jindadi na farko haduwa gina ƙarfafan dangantaka ƙarfafa dangantaka ta iayali da abokai abokan aiki da maƙobta na bada goyon baya kuma yana sa rayuwa tayi armashi a maimakon dogaro da sakonin lantarki ko nawaya kawai sai a kokatar yin magana da mutane a zahirance hadin kai da wasu yana ƙarfafa jindadi da walwala na biyu kasance mai aiki ko a ƙarfafa ƙwazo da walwala aiki na jiki hanyace tadabi'u don inganta lafiyar tunani yin motsa jiki kamar tafiya tikin keke rawa ko wassani yana inganta ƙwaƙwalwa yana rage damuwa da habbaka kuzari abu mafi muhimmanci a nemo wata hanya mai dadi da zata dace da hali da ƙarfin jikin na uku kasance kula ko yin nazari da godiya rayuwa tafiyar tana sauri kuma yana sauri a manta kyawawan abubuwan ƙananan abubuwa kasan ce wa mai kula yana nufin azama masu fahimta da yanayi tunani da ji yin godiya da kananan abubuwa kamar kyaun faduwan rana shan sahiyi mai dadi ko murmushin wani yin tunanin da hankali rage damuwa yana habbaka kwanciyar hankali da farin ciki na hudu shine koyo fadada ilimi da basira yin koyo wa wai a kamaranta kawai har abada mutumkoyan sabbin abubuwa karanta litatafai koyar sabuwar sana'a ƙokarin koyan sabon sana'a ko horaras da kai sabon fasaha koya ko samun sabon ilimi tana sa ƙwaƙwalwa ta zama mai ƙarfi kuma yana habaka ƙwarinin gwuiwa na biyar shine bayarwa ayyukan alkhairi ko da kuwa kanana ne suna haifar da tasiri maikyau a rayuwar mutane bayar wa na iya zama temako ga wani yin godiya yin kyauta ko yin murmushi ga wani yin ayyukan jin ƙai yana ƙarfafa dangantaka wasu kuma yana bada jindadin rayuwa idan muna temaka wasu muna temakawa kanmu ne muma hanyoyi biyar na jindadi suna bamu shawarwari masu amfani da su temaka wajen inganta lafiyar tunani ta janyar habbaka alaƙa kasancewa mai aiki kula da muhalli ci gaba da koyo da kuma bayar da temako zamu iya gina rayuwa mai dadi da cikar buri idan muka bi wannan hanyoyi

duniya baki ɗaya a shekarun baya ta shiga cikin wani rikici yayin da cutar annobar covid 19 wato corona ta mamaye basu da wannan cutar ta ka sarta rayuwa da tattalin arzikin kasashe da dama storo fargaba rashin tabbas da asara sun mamaye kasa she da yanayin da bil adama ke fuskantar wata babbar barazana da ba a taba yan irin ta ba a lokacin kuwa tituna sun zama hofi kasuwanni kuwa an rufe su asibitoci kuwa sun ciki maqil kasa she da muta ne sun yi kokari ba dare ba rana likitoci da ma aikatan lafiya akan gaba ma sana kimiya suna ta kokarin nemo magun guna gwanti kuwa tana ta daukan matakan kariya a kasa she daban daban yaƙin ba kawai kan kiwon lafiya bane saboda ya ƙunshi har na zamantake wa da tattalin arziki da ruhi na ƙasa she daban daban a cikin rikicin an gano cewa hanyoyi kariya ba tare da magani ba suna mabudin tsira hanyoyi irin su sanya takunkumi na fuska wan da ya kasan ce wani shinge mai sauki da ke hana yaduwar cutar wanke hanu da amfani da sinadarai tsaftace hanu suna da matiƙar amafani ba da tazara da rage ya duwar cuta ta wajen cudanyar mutane sun zama hanoyoyin da aka bi duk da cewa duniya tana jiran magun guna al okacin wa 'yanan hanyoyin kariyan su suka zamanto cetar rayuwar mutane al'umomi da suka bisu sun samu fita juriya kuma a ƙarshe harda warke wa a ƙarshe har lokacin da rigakfi ya ƙaraso wa 'yanan hanyoyin su kadai suka zamanto kariyar bil adama darasin koya shine annobar ta zama gwaji da hadin kan duniya\ da alhakin kowani mutun ta koya mana cewa\ ƙananan matakai na iya ceto rayuka kuma a lokacin matsala kariya ita ce mafi ƙarfin makamin da ya kamata mu rataya akai

maci ko tsukewar so kar hamstrings na iya shafar yanayin ji ki tafiya gudu da lafiyar baya tunda wa 'yan nan stokokin da suna taka muhimmiyar rawa wajen lau kwasar giwa da mikewar kwankoso yanada matikar muhimmanci a kula da sassaukar laukashewar su inda ba a mai da hankali ba stokokin zasu kara tsanani wanda zai iya hana motsi da haifar da rashin jin dadi hamstrings ya kunshi stokoki guda uku ne bayeses da moris semi tinda nosus da semi mangra nosus a turance wa'yan nan stokokin sunada alaka da gwiwa da kwankwaso dan haka sunada mahimmanci wajen motsi idan sukayi tsanani suna rage sassauci kuma suna iya haddasa ciwan kafafu da na baya qa'idojin ilimin kimiya da ake bi na motsi da stokoki wato stress signs of streching na farko shine qa'idar wetnodul anan ana tabbatar da tso kokin sun kasance cikin nutsuwa domin sassaukar su na biyu shine nau'in numfashi hudu ga takwas ana shakar iska na dabi'u hadu a ferre ita na tafi na takwas dan taimakawa sassautawa na uku shine tsawon lokacin shinfida tsokoki wato a rike shinfida na bege na biyu zuwa biyar domin habbaka sassauci form rolling da shinfida tsokoki form rolling baya kara sassaucin hamstrings amma yana taimkawa wajen karfafa jini sassautawar kafin a fara shinfida ana iya amfani dashi a matsayin shiri kafin a fara atusayen shinfida mai zurfi shinfida hamstings da ragdol post a tsaya da kafafu fiye da nisan kwankwaso a lankwas daga kwantakwalo sannan a jingina hanaye kan kujera ko tebur dan samun tallafi saki kai kuma a shakata gabaki daya ayi numfashi ta hanci na dakiku hudu sannan a fitar da ita ta baki na dakiku takwas a rike shinfidar na dakiku biyu zuwa biyar matakin jin masa lamba bakwai daga cin goma sassaucin hamstings yana da muhimmanci na motsi mai inganci da hana raunuka yin amfanu da dabaru signs of streching zai taimka wajen kare sassaucin da rage matsin tsokoki yana bukatar hakuri da cigaba amma tare da dabaru masu kyau kowa na iya inganta sassaucin sa da lafiyar jikinsa gaba ki daya bugu da kari shan ruwa ma isasshe da kyau da cin abinci mai kyau masu gina jiki yanada mahimmanci wajen saka tsokokin cin koshin lafiya da saurin farfadowan su tsokoki suna bukatar ruwa sinadarin electro light da ferotin domin aiki da kyau da kuma warkewa haka nan hada goran karfafa tsokoki da shinfida a cikin tsarin motsin jiki yana tabbatar da lafiyan tsokoki daga dogon lokaci hana matsalolin mosi 'yar tafiya afkuwa

Cholera cuta ne me haɗari dake yaɗuwa ta hanyan cin abinci ko shan ruwa me ɗauke da cutar cutar tana yaɗuwa cikin sauri idan babu tsabta ko ingantaccen tsabtacewa ko wanne gari na iya fuskantar annobar cholera amma ta hanyar wayar da kai da bin matakan kariya za'a iya daƙile cutar kuma a ceci rayuka yadda cholera ke yaɗuwa cholera na yaɗuwa ta hanyoyi kamar su shan ruwa me ɗauke da cutar amfani da hannaye marasa tsabta suna yaɗa ƙwayar cutar cin abinci mara tsabta da kuma gina bayangida kusa da ruwan sha alamomin cutar cholera mafi afkuwa shi ne gudawa kamar ruwa me launin kore ko ruwan shinkafa akwai amai da rashin ruwa a jiki akwai kasala da jiri kuma idan ba'a kula ba yana iya kaiwa ga mutuwa yadda ake magance cutar cholera ta gaggawa maganin farko da ake amfani da shi shine maganin ƙarin ruwa na ORS ko ORT ana amfani da litre ɗaya na tsabtaceccen ruwa sannan a sa rabin cokali na gishiri da cokula uku na sigari a tabbata an tafasa ruwan a kuma tace shi kamin ai wannan haɗin a gaggauta a kai ma mara lafiya ya sha idan ba sauƙi a gaggauta a kai mara lafiya asibiti matakan kariya daga cholera na ɗaya tsabtace ruwan sha a tafasa a tace ko ai amfani da sinadarin chlorine a cikin ruwa na biyu, ingantacen tsabtar bayangida a gina bayangida aƙalla metre talatin daga inda ake samun ruwa na uku, shine tsabtace jiki da hannaye a wanke hannu da sabulu bayan an fita daga bayangida da kafin a ci abinci na huɗu, a tsabtace abinci wato a wanke a fere a dafa abinci sosai sannan a rufe shi saboda kada ƙwari ko ƙudaje su taɓa shi cholera cuta ce da za'a iya hana yaɗuwar ta a yaɗa ilimi a kiyaye tsabta kuma a haɗa kai dan samar da ingantacen rayuwa.

Ebola cuta ce mai tsanani wadda ke da hadari sosae kuma kan iya zama ajali, ana kamuwa da ita ne ta hanyar kwayar cutar ebola wadda ke yaduwa cikin sauri idan ba'a dauki matakan kariya ba. Fahimtar yadda take yaduwa da hanyoyin kariya na da matukar mahimmaci wajen kare yaduwar ta, yadda ebola ke yaduwa, farko dai ana kamuwa da ita ne ta wurin mu'amala da dabbobi irin su jemage da biri, musamman idan akayi mu'amala dasu ko aka ci naman su wanda ba'a dafa shi ana iya kamawa da cutar don haka ana shawartar a guji mu'amala da irin dabbobin nan, mutum na iya kamuwa da cutar ebola ne ta hanyar hulda kai tsaye da ruwan jiki na wanda ke dauke da cutar, wadannan ruwan jikin sun hada da su gumi, miyau, amai, fitsari harda hawaye. Cutar kan shiga jiki ta kananan raunuka a fata ko ta idanu, hanci da baki, babban hadari na faruwa idan mutum ya taba gawar wanda ya mutu sakamakon ebola, domin gawar tana dauke da cutar sosai alamomin cutar ebola na bayyana tsakanin kwana ashirin da daya bayan kamuwa da ita, wadannan alamomi sun hada da zazzabi mai tsanani, kasala da rauni mai yawa, amai da gudawa ciwon kai da ciwon tsoka,, jini ke ta fita ta hanci ko ta baki ko ta ido, sun zama alamun ciwon ebola, hanyoyin kariya da dakile yaduwar cutar, domin dakile yaduwar ebola dole ne a bi matakan kariya kamar haka kada a taba ruwan jiki na wanda ke da cutar, guji taba gawar wadda ya mutu sakamakon ebola, a dinga wanke hannu akai akai da sabulu da ruwa mai tsafta, kuma yi amfani da takunkumin fuska, a nemi taimakon ma'aikatan asibiti idan aka ga alamomin cutar, sannan abi dokokin da ma'aikatan lafiya suka bayar yayin barkewar cutar, ebola cuta ce mai hadari amma ana iya kare kai daga kamuwa da ita, fahimtar yadda take yaduwa da kuma daukan matakan kariya zai taimaka wajen hana yaduwar ta a cikin alumma, waayar da kan jama'a da gaggauta daukar matakai suna da mahimmaci wajen hana sake barkewar cutar a nan gaba.

abinci daidaitatce shine nau'in abincin dake samar da duk kan sinadaran gina jiki a daidaitatcan adadi don inganta lafiya kuzari da jindaɗi wannan yana nufin cin abinci iri iri daga rukkunan abinci daban daban don samun isassun carbohydrate, proten, kitsan lafiya vitamin mu'addanay fibre da ruwa muhimmin sunadarai da aiyukansu sun ƙunshi na ɗaya carbohydrate wanda ya zamanto babban tushan kuzari na biyu protein wanda ake cinsa don girma da gyaran jiki da kula da ƙwayoyin halitta na ukukitsan lafiya ana amfani dashi don samun karfin da ƙarin kuzari kariyar tantanin jiki da shakar vitamin su kuma vitamin da ma'adanay ana amfani dasu dan ƙarfafa ƙashi aiki na jijiyoyi da taimakawa sinadaran jiki fibre suna taimakawa narkewar abinci da hana kumbirin ciki ruwa yana da matuƙar mahimmanci wajan shaƙatawa narkewa sarrafa abinci fa'idodin cin abinci daidaitacce yana karfafa lafiya kuma yana rage haɗarin cututtuka dake nasaba da abinci yana bada kuzari me dorewa da kuma wajan kiyaye nauyin jiki yana inganta tunani ƙoshin rai da ƙarfafa garkuwar jiki yana sa fata da gashi suyi da lafiya nau'oin abincin da ake buƙata farko ƴa'ƴan itatuwa irinsu ayaba kankana, berries, lemun zaki da inibi kayan lanbu kamarsu ganyayyaki masu laushi irinsu alayyahu tumaturi da dankali hatsi cikakku irinsu oth, shinkafa me rufi da burodin alkama protein kuma ya kunshe nama marasa kitse kifi, ƙwai wake gyaɗa, awara madara da kuma yugot kitsan lafiya sun kunshi su avocador man zaitun da kifi me kiba a karshe ana iya amfani da ruwa dan shaƙata wa saboda matuƙar amfaninsa wajan sarrafa abinci yadda ƙwanon abinci daidaitatce me kyau ya kamata ya kasance ya kamata a kasashi kashe hudu kashi ɗaya asa proten kashi biyu asa carbohydrate sai sauran kashi biyun asa ƴa'ƴan itatuwa da kayan lanbu cin abinci dake da waɗannan sinadaran yana tabbatar da lafiya me kyau yana ƙara kuzari me daɗewa da jindaɗin jiki gaba ki ɗaya

Mutane da yawa su na fama da matsala sassauci kuma su na tunanin cewa tsokar hamstrings ne kawai ke da matsala. Amma don yin laƙwasa gaba yadda ya kamata dole ne a dai-daita kwan-kwanso wato pelvis da kuma haɗa wasu tsokoki da yawa ba hamstrings kaɗai ba. Muhimmin abubuwan fahimta da la'akari shi ne, kuskuren fahimta, wato miƙewa da ta ƙafafu ba tare da dai-daitaccen matsayin na kwan-kwaso ya na hana sassauci. Hanyar da ta dace itace a fifita lanƙwasar kwankwanso zuwa gaba maimakon ayi sa ta baya tsokokin da suke da alaƙa ya kamata a sani cewa sassauci ya dogara ne da hamstrings da tsokokin gadon baya na ɗuwawu da tsokokin baya na ƙasa da kuma fashiya su ne suke aiki tare dan cin nasarar haka. Hanyar dai-daitawa wato a fara da laƙwasa gwiwowi kaɗan sannan sai alanƙwasa daga kwan-kwaso a kiyayi gadon baya madai-daici sannan a ƙarfafa tsokokin ciki dole ne ayi shimfiɗa ko stretching a hankali da cigaba ba tare da tursasawa ba domin gujewa rauni. Maimakon mayar da hankali kan hamstrings kaɗai ya na da kyau a haɗa da motsa jiki na sassauci gaba ɗaya don samun sakamako mafi kyau. Ƙarfafa tsokokin ciki da baya ya na taka muhimmiyar rawa wajen samun sassauci mafi girma. Haka nan dabarun numfashi masu kyau na iya taimakawa wajen ƙara sassauci ta hanyar rage matse lamba a cikin tsokoki Numfashi mai zurfi da sarrafawa ya na taimakawa jiki ya huta wanda hakan ke sauƙaƙa shimfiɗar tsokoki Sassauci wani tsari ne da ke buƙatar haƙuri da dai-daitaccen aikin domin cimma gaba da buri don inganta sassauci dole ne a maida hankali kan dai-daitaccen motsi maimakon tursasawa ta hanyar laƙwasa daga kwan-kwanso ƙarfafa tsokokin ciki da kuma miƙewa a hankali za'a iya shimfiɗar da hamstrings yadda ya kamata kuma a inganta motsa jiki ga baki ɗaya juriya da aiki akai-akai su ne mabuɗin nasarar cin haka

a shekara ta dubu daya da dari tara da ashirin da takwas masanin kimiyya alexandra plemin ya gano wani magani me suna penecilin wanda ya zaman to babban sauyi a fannin lafiya da likitanci wannan maganin ya kasance maganine dake kashe kwayar cutar bacteria wanda ake kiransu da suna antybiotic su magungunan antybiotic suna kashe ko hana cigaba da kwayoyin cutar bacteria ne ta hanyoyi daban daban alalmisali shi penecilin wanda aka fara ganowa yana lalata bangon kwayar cutar bacteria ne ga yanda wasu kuma kamar su eritromycine da niomycine ke hana gina protein a cikin bacteria ciprofloxacine kuma yana hana ninkewar kwayoyin cutar ta hanyar dakatar da kofin DNA dinnsu wanda ke hana su rabuwa da girma duk da haka juriyar kwayoyin cuta ga antybiotics na kara zama babbar barazana ga lafiyar duniya kwayoyin cuta na iya canza jiki ta tabi'u na natural selection a turance wanda ke basu damar samar da wasu sinadarai enzymes a turance dake lalata maganin antybiotics wadannan kwayoyin cuta masu juriya suna rayuwa kuma suyikari da rarrab DNA dinsu da wasu kwayoyin cuta wanda kesa magani ya dena aiki a kansu kwayoyin cuta na bacteria da cututtika na virus ba iri daya bane virus basu da tantanin halitta wato celluler structures da antybiotic ke iya kaiwa ko yayi aiki shiya sa maganin antybiotics baya aiki a kansu virus antybiotics na aiki ne kawai a kan bacteria yayin da anty viral agents suke yakar cututtukan virus virus suna amfani da tatanin halitta na mutum don su rayu da ninkawa hakan nasa wahalar samun magani da bazai cutar dasu ba tare da illa da kwayoyin halitta na jikin mutum ba yawan amfani da anty biotic ba bisa ka'ida ba na sa kwayoyin cuta suna samun juriya da magunguna wanda kesa yaduwar cututtuka masu wahalar magancewa kuma yayin da lal muna yayin da muna lalata mahalli ta hanyar karya dazuzzuka da gurbaata tekuna gurare da ake samun sabbin nu'in antybiotic suna raguwa domin magance wannan matsala dole ne a rage yawan amfani da anty biotic ba tare da bukata ba azuba jari a wajen bincike sabon samun sababbun magun gunan antybiotics tare da kare mahallin mu